Umntwana wesikolo okhangele umbalisi wakhe kumakhanya kude elalelisise ukuthi azwe imisebenzi omnikeza yona abeseyibhala phansi ebesemnikeza umbalisi wakhe ngelanga elilandelayo.

Abantwana bayahamba baya emaklasini lawa abawafakileyo munye lomunye wanikezwa iklasi lakhe bayahamba hamba besiyakhona begijima abanye bayagijina abanye bayazihambela

Isikolo esikhulu esivuliweyo esokuthatha loba nguphi umntwana ukuze abuye afunde athole yonke imfundo aqeqetshe emfundweni zakhe kungabikhona okuswelayo.

Umbalisi ufundisa izisebenzi zakhe ukuba zibekwazi ukuthi lumtshina usebenza kanjani njalo umelele ukuthi wenze kanjani ukwenzela ukuthi behlale bekwazi ngento abayibonayo ngento abayifundisiweyo.

Isikolo esitsha esivulelwe abafundi ukuba bathole ulwazi lokuqeqetsha kwabo emfundweni zabo belalele yonke into abayifundiswayo njalo bethole indawo enkulu ukuze bathole yonke into esikolo eyimfanelo

Umama ozihambela eyedwa uphethe isikhwama sakhe kanye lejesi lakhe elilombala oluhlaza tshoko, kanye leqhiye emhlophe ekhanda, uhamba eyedwa kanye ugqoke lesiketi esimnyama.

Abantwana abafundayo befundiswa ngumbalisi wabo esikolo esikhulu behlezi belalelisisile ukuthi yonke into isebenza kanjani esikolweni, bebukele lakumabonakude ukuze bezwisisise.

Isikolo esitsha esikhulu esivuliweyo ukuba abafundi bethole intuthuko ngemfundo, bethole ukubaluleka ngesikolo, beqeqetshe njalo ezifundweni zabo bebekwazi konke abakufisayo empilweni zabo.

Indawo yabafundi efakwe amatafula amatsha, izitulo ezintsha ukuze abafundi befundele endaweni ehlanzekileyo njalo behlale ngendlela eqondileyo munye lomunye letafula lakhe lesitulo sakhe.

Ikamela labafundi okukhanya kulezicathulo , umbheda kanye lekhabothi yokufakela impahla zabo lapho behlala khonapho ekamelweni labo, lamalayithi abo akhanyisa ikamela labo elihle kakhulu.

Umbalisi uhleli phansi ulinde abafundi bakhe ukuthi lapho befika ,ebafundise zonke ingwalo zakhe ozibeke ngokulandelana kwazo. Belalele yonke into abafundisa yona.